Minu manchi beettira hasiissannori giddo mitto ikke go'late, maaxamate fojosi baala diwaaho yaate.

Giddo mitto ikkanna loosu teese heeshshosi marrae dandaanno yaate.

Odoo yaa haarore, ii manchu beettira ku'layi sayinsanni doogo giddoni mite doogoti yaate .

Sumudu badooshshe isinidiha ikka, annimma xawisannoho yaate

Looso yaa mittu manchi heerara mannu ledo galaa heeshshora isineetira dancha heeshsho heerara loosawo yaate

Hodhishshaho yineemmo woyte mitte gobbanni wole gobba manna basete base iillishshannoho yaate

Tini haqqe boci'nanni qottooti.

kuni baadiyyete olliira mannu sagale itanno gara ikkanna lowo geeshsha mittimmaxawisanno baxisanno garaati .

Mini saada mine heedhanoreeti, dubbu saada yineemori dubboho mine loosidhe heedhanore ikkitana miniri horro uyitaworeti dubuyirino horro uyitaworeti kayini roore mini saada uyitano

kuni lowo geeshsha biiffanno basenna buna anganni dargaati.

Sagale addi addi muronni woyi wolu wolurinni loonsayita ikkite itate hasiissannote yaate

Tini baandeerra giddisiissara uurritino tamaare ikkitanna seejjo macciishshitanni noo tamaareeti.

addi addi mashinete uduunni hee'rannoha ikkanna mitu sagale loosi'naho mitu addi addiha haqqe mashinete giddora eessinanniha yaate

Polotikaho yaa mitte gobbara hasiisannoha ikke danchu garinni amandiro danchaho bashsho garinni amandiro bushaho yaate.

Egenshishsha yaa mittore borreessine ka'ne worooni qoropho uyinnanni woyte borreesinayiha hakkoe egenshishshaho yinnanni yaate.

Giwirinnaho yaa gobbate loosire galino manni daafira haarore kulawo loosiranno gidensa da'mulchu itawokki gede xagicho abbanno Yaate hattooreeti

Kuni biifannonna shiimmaaddu qaaqquulli rossanno rosu dargaati.

Kuni baxisanno alee hige dirranno waa ikkanna woroonni biso hayishshiranni noo mannaati

Loosu manchi beettira hasiisanno heerate qodhate uddirate mi'natte loosu hoogi yaa manchi beetti diheeranno woyi heere dafanno

lowo geeshsha biiffannona la'ate halchishshanno muro no dargaati.

Kuni mini saada gereewo ikkanna lowo geeshsha baxisannoho

Tini mararsitanno qala rakkino gerechooti

Kuni quchummaho heeranno mine minnanni garaatinna biifanno mineeti.

kuri gamba yite sirba sirbitanni noo biiffanno mannootaati.

Biifanno baadiyyete olliira kayinse hee'noonni weesete kaashshooti.

Kuri awaasi garbbi aana garbba daa"attanni noo biiffaanno mannootaati

Tini sidaamu budu uddano uddidhinota ikkitanna biiffanno beettooti.

kuni itiyopiyu timirtete ministerchi pirofeseri birhanu neggiho ooso amaalanni no.

Lowo geeshsha biifanno mannanna budu uddano uddire noo mannaati.

Kuri biiffanno amma'note uddano uddidhe noo mannootanna faarso faarsitayi nooreeti.

Biiffanno sidaancho amaati.

Kuri biifanno wedella ikkitanna baandeera uddire noo beettooti.

malawu uduunnicho biifannonna gawajjamanokkiwa dargira gawajjamannokki udduunnira worre hee'noonni.

kuni manchi itiyopiyu timirtete ministercho pirofeeseri birhaanu negga yinanniho.